Gazety iray izay mitondra ny anarana hoe Taitra Maraina. Araky ny soratra dia jifaina amin'ny vidiny diman-jato ariary izy ity ary ahitana vaovao maro isankarazany ao anatiny : tahaka ny politika, fiaraha-monina ary toekarenan'i Madagasikara izany.

Asa tanana maro isan-karazany izay fanaon'ny malagasy ho haingon-trano no mipetraka eto ambonin'ity talatalana iray ity. Samy manana ny endriny moa izy ireo, ao ny laona, ao ny sary sikotra olona, ary ao kosa ny fitoeram-boninkazo.

Mpitandro ny filaminana maromaro izay milaratra, manao fanamina mitovy avokoa izy ireo ary ny ambany dia mainty ny ambony kosa dia voasarona ity fitaovam-piadiana miloko maintso ity, ny satroka izy ireo kosa dia manga.

Ampahan-gazety iray izay mitantara fanadihadiana mahakasika famonoan'olona. I Lova Rabenarivo moa mitantara izany, misy tahirin-tsary ihany koa ao aminy, izay sarina tovolahy miakanjo maitso ary misatroka mainty.

Eo am pihapitana ity tetezana iray malefaka ity ilay andriambavilanitra no miondrika mijery ny zavaboary ao ambany, kanto tokoa ny manodidina azy ary mampatsiahy ny toerana iray eto madagasikara antsoina hoe isalo.

Toerana iray ahitana vato lehibe feno lavadavaka, toa miendrika tranom-bato moa izy ity, manoloana azy kosa dia ranomasina lehibe sy tora-pasika, manga ny lanitra ary tsara tokoa ny andro.

Boky miisa efatra no napetraka eto ambonin'ity latabatra hazo ity. Samy manana ny lokony moa izy ireo ao ny fotsy ny mena ary ny volontany ; samy amin'ny teny vahiny kosa ny mapitovy azy.

Miorina tanteraka ny volony ity andriambavilanitra manao akanjo mena ity, fotsy fihodirana izy. Ny loko ny volony kosa dia mainty mifangaro mavo. Mitodika any amin'ny rindrina moa izy ary eo an-damosiny dia ahitana lamba fotsy.

Trano nenti-mparazana mifampitohy iray no mitafo bosaka. Vita amin'ny biriky ny andriny ary ny ambiny kosa dia vita amin'ny tofopeta. Ao andamosony dia hitana hazo maro isakarazany ary mifotitra vato izy.

Latabatra iray izay ahitana fivarotana tsiron-tsakafo samihafa tahaka ny tamotamo, ny sakamalao, ny dipoavra ary ny sakay ao anatin'izany ihany koa anefa dia ahitana fivarotana voan'anana.

Trano fivarotana fanaka iray no ahitana jiro maro loko : manga, volomboasary, ary maitso. Manaloana izany kosa dia ilay seza mihaja iray, miloko manga. Eo afovoany no ahitana latabatra fitaratra.

Latabatra sy talantalana iray no ahitana asa tanana maro isan-karazany tahaka ny poketra, ny satroka ary firavaka. Samy manana ny lokony moa izy ireo. Tahaka ny volomboasary, ny mainty, ny mavo ary ny fotsy.

Efitrano fianarana lehibe iray miloko fotsy, seza sy latabatra miloko volondavenona ary mpampianatra miisa efatra manoloana azy. Samy variana avokoa ny rehetra mihaino ny fanazavan'ireo mpampianatra.

Eto ambony latabatra miloko manga no ahitana ireto vilia miisa efatra ireto : fotsy ny telo ary manga kosa ny iray. Ao anatin'ilay vilia telo dia ahitana hazandrano avy tao amin'ny ranomasina ary ilay iray farany kosa dia feno vary.

Ao anaty trano fampiratiana asatanana iray izay miloko fotsy no ahitana ity andriambavilanitra iray ity, lava volo izy ary miakanjo mainty feno sarim-boninkazo ; variana izy mijery ny hakanton'ireo sary tsirairay avy.

Zatovolahy miisa efatra no manao fanamiana mitovy. Miloko mainty izany ary ny sisiny kosa dia mavokely ; samy manana ny endriny moa izy ireto ; ny iray kosa dia mitazona ity ondry ity.

Manoloana ity varavarankely fitaratra ity no ahitana lehilahy iray izay miakanjo fotsy, eo akaikiny kosa dia ahitana siny feno loko ary somokotra mandoko raha ny paoziny, volomboasary ilay trano ary ny tafony kosa dia volontany.

Fitaovana maromaro vita amin'ny asa tanana tahaka ny kavina poaketra, tavoahangy ary firavaka. Samy manana ny lokony izy ireo ao ny mena, maitso, volomparasy ary ny volontany.

Latabatra iray ravahan'ny voninkazo mavokely ny sisiny no ahitana sotro rovitra, sotro ary vera anankiroa. Miloko samihafa moa ny zava-pisotro ao anatiny, ny iray fotsy ary ny manaraka kosa volomboasary. Maneho vanim-potoana fialan-tsasatra ireo zavamaitso manodidina azy.

Gazety malagasy iray izay jifaina amin'ny vidiny arivo ariary. Mivoaka isan'andro izy ity, milaza vaovao ara-politika ara-toekarena, ara-piarahamonina malagasy ary ahitana dokam-barotra maro isankarazany.

Trano iray izay fampiratin'ireo mpanao asan-tànana ny kanto vitany; ary ao anatin'izany ireto sary hosodoko miisa roa ireto. Samihafa moa ny sary ao anatiny, ary samy mampiranty ny fiainana eto Madagasikara avokoa izany. Tahakan'ireto andriambavilanitra ireto, ity arabe ity, ary ireto ombin-tsarety ireto.

Vorona kely iray, miloko volomboasary ny lamosiny sy ny vavany ary fotsy kosa ny kibony no mipetaka eo amin'ny ratsan-kazo iray. Any anaty ala izy ary voahodidina zava-maitso manodidina azy. Tahaka izao matetika ny toerana misy azy ireo ao Tsimbazaza.

Mpianatra maromaro no manao boribory ao anaty tokotany lehibe iray feno zavamaitso. Mampatsiahy ahy ny any Tsimbazaza ity toerana ity, ary samy variana amin'ny fanazavan'ireo mpampianatra avokoa moa izy rehetra.

Tamboho iray ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra any Ampasanisadoda no miloko manga. Voaravaka amin'ny sary maro isan-karazany izay miendrika olona kosa anefa izany. Manan-talenta tokoa ny mpiangaly azy ity.

Trano fisakafoanana iray izay voahodidina varavarana fitaratra no ahitana ireto seza sy latabatra vita amin'ny hazo maro ireto ; voasarona ondana ny seza ary ahitana voninkazo kosa eo ambonin'ilay latabatra.

Boky miisa roa izay mitovy ny fonony, ahitana andriambavilanitra miakanjo mena, mifatotra ny volony ary mitodika eny an-tendrombohitra maro isan-karazany any an-damosiny izy, amin'ny teny vahiny moa ity boky ity.

Trano miloko fotsy iray no ahitana ireto zavatra manaraka ireto : seza lehibe miloko maitso, fitoeram-boninkazo ary voninkazo miendrika ravinala, varavarana fitaratra.

Lamba fotsy iray no voaravaka amin'ireto sary ireo, andriambavilanitra miisa roa moa izany, ny iray miakanjo mavo ary ny iray kosa dia manga. Manondraka anana eny an-tanimboly izy ireo ary voahodidina zava-maitso manoloana azy.

Arabe iray ahatazanana trano maro isan-karazany eto Antananarivo sy ilay sekoly malaza iray ary tazana eto ihany koa ny rovan'ny Manjakamiadana. Mampatsiahy ny endriky ny tanànan'ny Faravohitra ity toerana ity.

Pôketra rofia vita amin' ny asa tanana miisa roa miloko samihafa no mipetraka eo amin' ity talatalan' ny trano fivarotana iray ity. Ny voalohany dia miloko maramara, ny manaraka kosa dia maitso. Ny hany mampitovy azy ireto moa dia ny endriny sy ny hamainty ny tadiny.

Toeram-pisakafoanana iray no eto an-tokotany ankalamanjana eto. Ahitana seza sy latabatra hazo moa izany ary voatazona vỳ miloko mena. Miloko fotsy kosa ny elo aminy ary voahodidina zava-maitso isan-karazany izy.

Toerana iray eto Madagasikara no ahitana tampon-kavoana feno ahitra, tendrombohitra feno zava-maitso ary hazo maro isan-karazany. Manoloana izany kosa dia ahitana tanimboly lehibe maro.

Latabatra iray ahitana asa tanana karazany maro, manana endrika samihafa tahaka ny saronankarona, poketra, fiara karetsaka ary satroka. Samy manana ny akora nanamboarana azy moa izy ireto, ao amin'izany ny rofia, ao kosa ny tsihy.

Fafana mitentina sary hosodoko miisa roa ahitana lehilahy lehibe samy hafa. Ny iray dia mitsiky ary ahitana fifaliana eny amin'ny endriny, ny iray kosa dia toa maloka sady malahelo. Manan-talenta tokoa ny mpiangaly ireto sary ireto.

Arabe iray eto an-drenivohitr'i Madagasikara. Ao ireo mandeha fiara fitateram-bahoaka, ao ihany koa ireo mitondra fitaovam-pitaterana kodiaran-droa. Mifamezivezy ny olona ary an-jatony maro izy ireo.

Toerana iray izay voadidina fefy miloko volondavenona no ahitana seza fotsy an-jatony maro. Ao anatin'ny faritry ny rovan'i Manjakamiadana moa izy ity ary misy mpitsidika vitsy ao aminy.

Gazety iray izay mirakitra dokam-barotra ary vaovao maro samihafa eo amin'ny lafiny ara-pôlitika, ara-piaraha monina ary ara-toe-karena eto @ firenena Malagasy mitondra ny anarana hoe <<Taitra maraina>>, efa voalaza ao anatiny moa ny vidiny izay jifaina diman-jato ariary.

Etỳ an-tokotany ankalamanjana no misy ity lambanana miloko manga ity. Mipetraka misakafo eo avokoa ny olona, samy manana ny loviany moa izy ireo. Ny sasany dia miloko fotsy ny sasany kosa dia mihinana amin'ity saronan-karona ity.

Arabe iray ahitana fivarotana maromaro ao ny voanjo, fampidirana fahana ary ny mpivarotra mofo. Mifamezivezy ny olona ary saika tahaka izao avokoa ny ankamaroan'ny toerana rehetra eto Antananarivo ankehitriny.

Tranoheva maro Antananarivo no ahitana fivarotana zavatra maro tahaka ny kiraro, ny akanjo ary ny sainam-pirenena ; manoloana azy kosa dia ahitana ireto fitaovam-pitaterana kodiaran-droa ireto. Saika tahak'izao avokoa ny ankamaroan'ny tsena eto Antananarivo ankehitriny.

Akanjo miisa roa izay samy manana ny lokony sy ny haingony avokoa : ny voalohany moa dia mainty ambony ary manga kosa ny ambany ; ilay manaraka indray dia mena ambony ary volomboasary ny ambany. Tahaka ny fanamiana moa no paozin'izy ireto.

Ankizy marobe mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra izay manao fanamiana miloko volontany. Ny sisiny kosa dia volomparasy ahitana zoky miisa roa mampilalao azy ireo ary miezaka manamboatra asatanana vita amin'ny taratasy.

Toeram-pisakafoana iray no ahitana latabatra voasarona lamba fotsy ary seza feno ondana miloko manga. Ravahan'ireto satroka miisa maro ireto moa izany. Ny rindriny kosa dia miloko volontany.

Hazo maniry iray izay manana voany voankazo ; miloko mavo izany ary boribory kosa ny endriny ; maitso sady lava ny raviny. Pibasy moa ny anaran'izy itony amin'ny teny malagasy.

Arabe iray eto Antananarivo no ahitana olona maro be mifamezivezy, misy ireo mandeha tongotra, ao kosa ireo mitondra ireny fitaovam-pitaterana kodiaran-droa, misy ireo mandeha amin'ny fiarany manokana.

Falafana hosodoko iray izay miezaka mampiranty ny fiainana any ambanivohitra. Ahitana trano nentim-parazana maromaro ary ombi-tsarety miloko manga. Manantalenta tokoa ny mpiangaly ity sary ity.

Sakafo Malagasy iray no napetraka eto ambonin'ity latabatra fotsy ity. Voanjo ny ao anatiny, ary voahodidina koba izany. Nosaroman'ilay mpanamboatra azy tamin'ny ravin'akondro moa ny manodidina azy.

Tokotany lehibe iray izay feno bozaka ary ahitana hazo maniry isan-karazany tahaka izany ny voanio. Maitso ny tontolo ary mampatsiahy ny eny amin'ny faritany ny endrik'itỳ toerana itỳ.

Toerana iray izay ahitana rindrina vita amin'ny vato ; ny manoloana azy kosa moa dia tsy voarindrina fa kosa ahitana tsangam-bato lehibe. Manan-tantara an'i Madagasikara tokoa ny toerana tahak'ity satria ao anatin'ny faritry ny Rovan'ny Manjakamiadana izany.

Efitrano fianarana lehibe iray, izay miendrika boribory ny tafony, no ahitana ireto mpianatra marobe ireto. Ny sasany amin'izy ireo moa dia manoratra, ao kosa ny mikitika finday, samy manao arovava-orona avokoa izy ireo.

Arabe iray ahitana mpandeha maromaro sy fitaovam-pitaterana kodiaran-droa ary fiara karetsaka miloko mavo iray. Misy mpivarotra fitaovam-pianarana iray sy atin'akanjo ihany koa eo amin'ity làlana ity.

Andriambavilanitra iray misatroka bozaka no mitsiky ary mitazona itỳ boky miloko manga mitondra ny lohateny hoe Bina itỳ. Ao an-damosiny kosa dia feno bararata. Miakanjo fotsy izy ary feno fifaliana ny endriny.

Trano lehibe izay fivarotana fanaka no ahitana ireto zavatra manaraka ireto : seza miloko manga ravahina ondana miloko volotany, latabatra fitaratra, karipenitra landy ary fitoeran-jiro maro isan-karazany.

Endrika famantarana orinasam-panjakana iray izay ahitana hazo lehibe ary feno raviny. Araka ny hita moa dia mankalaza ny fahaleovantenan'i Madagasikara izy ity satria misy harendrina miloko fotsy mena maitso ao anatiny.

Ao anaty trano milko fotsy misy fandriana sy fitoeran-damba tsihy no isakafoanan'ny zavavavy mainty fihodirana miisa efatra eo ambony lambanana. Ny roa amin'izy ireo dia mirandrana ary ny ambiny kosa dia mifatotra tsotra aoriana ny volony.

Trano lehibe iray izay voahodidina tamboho miloko volontany. Manoloana azy kosa moa dia ahitana ireto zavamaniry sy zava-maitso isan-karazany ireto ; eo amboniny dia ahitana vy maranitra ary ny vavahady manoloana azy dia miloko volondavenona.

Sakafo nentim-paharazana malagasy eo ambonin'ny lovia miloko fotsy sy manga, ahitana ireto akora manaraka izay napetraka tsara tsy mba misaraka ireto : vary mena, sombina karaoty sy laisoa ary hena. Mafilotra tokoa raha ny endriny.

Fokonoloba ampolony maro no mivory eto amin'ity tampon-tanety lehibe ity, feno zava-maitso sy ahitra manodidina azy ireo. Ankamaroan'izy ireo moa dia misatroka tsihy ary mampatsiahy ny fihavanana Malagasy ny endriny.

Ao anaty efitrano fianarana iray no ahitana ireto ankizy maro be ireto ny ankamaroan'izy ireo moa dia manao fanamiana mitovy izay miloko volontany, ny sisiny kosa dia volomboasary, vonona hivoaka any an-tokotany izy ireo rehefa tonga ny fakan-drivotra.

Sary hosodoko miisa roa no ato anatin'ity trano fampirantiana ity. Ilay voalohany moa dia Renim-pianakaviana mibaby ny zanany. Ny manaraka kosa dia andriambavilanitra miakanjo mena miondrika ary mitsiky.

Trano nentim-paharazana iray mitafo bozaka, ahitana varavarankely miisa roa ary manoloana azy kosa dia ahitana sarety miloko manga. Saiky tahak'izao avokoa ny ankamaroan'ny ambanivohitra rehetra eto Antananarivo.

Trano lehibe iray izay ahitana rihana miisa roa no andalam-panamboarana. Ny aty ambany moa dia efa voalalotra, ny any ambony kosa dia mbola tazana ny biriky. Feno hazo eo amin'izany ary tsy mbola ahitana varavarankely.

Toerana iray mampatsiaro ilay tanàna malaza eto Madagasikara antsoina hoe Mandraka. Feno zava-maitso manodidina ary ahitana rano mandeha kosa ao ambanin'ilay tetezana. Kanto tokoa ity zava-boahary iray ity.

Andian-jatovo maromaro no milanja ity vatapaty misarona lamba fotsy ity. Samy mitafy lamba avokoa moa izy ireo ny iray manga, ny iray mavo ary ny iray kosa mena. Any an-tanimboly no toerana misy azy.

Trano iray miloko volontany no manana endrika sy firafitry ny trano nentim-paharazana malagasy. Kanefa dia ny akora nampiasaina taminy dia avy any ivelany avokoa. Ao amin'ny Rovan'i Manjakamiadana no misy azy, ary maro be ireo olona mpitsidika.

Toerana fisakafoanana iray eto amin'ity lavarangana raitra ity. Miloko mainty ny sezany, ary mavo kosa ny ondana eo amboniny. Manodidina azy moa dia feno zava-maitso isan-karazany tahaka ny akondro, ny manga.

Toerana iray ao an-drenivohitra Antananarivo antsoina hoe Ambohijatovo no ahitana olona maro isankarazany mifamezivezy, ahitana trano lehibe miloko fotsy ihany koa ary ao amin'ilany dia trano miloko volondavenona.

Lehilahy lehibe iray mainty fihodirana no mipetraka ao anatin'ity vata fiodinana fiara ity. Manambotra izy ary hita fa somokotra tokoa izy amin'ny asany. Miakanjo manga izy ambany ary volondavenona kosa ny ambony.

toerana lehibe iray izay hahitana tendrom-bohitra miendrika vato sy zava-maniry sangarazany lo ambany kosa dia hahitana reny rano ary manoloina izany no misy ireto mpisahantany mihisatelo ireto

Falafana iray izay miloko fotsy ny ahitana ireto sary hosidoko miisa roa ireto, ao amin'ilay iray dia tovovavy mitafy ankanjo mainty, ilay iray kosa dia andriambavilanitra voasarona lamba mavokely, manatalenta tokoa ny mpiangaly ireto sary ireto.

Tany mena miendrika arabe maty, voadidina ahitra. Ahitana vato lehibe ny afovoany ary tarafin'ny masoandro ny tendron'ilay tendrombohitra. Kanto tokoa itỳ zavaboaary itỳ.

Efitrano fianarana lehibe iray izay miendrika boribory miloko fotsy ny tafony. Eny aloha kosa moa dia mavokely. Miangona eny avokoa ny mpianatra rehetra ary mipetraka eo ambony seza sy latabatra hazo.

Ao anaty trano fianarana iray no ahitana ireto mpianatra maromaro ireto. Samy manao ny ataony avokoa moa izy ireo, misy ny milalao finday, misy ny miresaka ary ao kosa ny mianatra. Fitaratra ny varavarankelin'izy ity ary biriky ny rindrina.

Gazety malagasy iray izay mitondra ny anarana hoe : Inona ny vaovao. Araka ny lohateny moa dia misy vaovao ara-politika, ara-piarahamonina ary ara-toekarenan'i Madagasikara izany. Misy dokam-barotra ihany koa ao anatiny.

Eo amin'ny arabe no ahitana fiara fitateram-bahoaka iray miloko fotsy. Eo anilany ny fiandrasana azy. Ao an-damosiny kosa dia ahitana tobi-pamantsiana solika izay miloko mena sy mavo.

Eto ambonin'ity latabatra hazo boribory iray ity no misy ireto sakafo samihafa ireto. Samy anaty vilia moa izy ireo. Ny sasany dia miloko mainty, maintso ary ny volon-davenina. Ao anatin'ireo sakafo ireo misy voanjo, mofomamy ary ny tsakitsaky maro isan-karazany.

Asa tanana maro izay napetraka eto ambon'ity latabatra ity zava-kanto malagasy moa izy ireto tahaka ny vatosoa lamba landy, firavaka ary ny fitoeram-bilia, samy manana ny akora nanaovana azy izy ireo.

Sary hosodoko iray izay ahitana ilay hazo lehibe tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Feno vorona eny amin'ny lanitra ary ety ambany kosa dia misy mandeha. Mando ny tany ary manodidina izany hazo izany dia feno ala maro isan-karazany.

Fiangonana Kristianina iray miloko mavo, ahitana tilikambo maranitra eny amin'ny tendrony ary voahodidina tamboho izy, miloko mena ny vavahady manoloana azy ary ao an-damosiny kosa dia feno hazo maitso.

Trano miloko fotsy ahitana lavarangana vita amin'ny hazo miloko volondavenona no manana endrika nentim-paharazana, olona maromaro moa no mifamezivezy eo aminy ary saika nanao fanamiana mitovy avokoa izy ireo.

Toerana hafakely iray eto Madagasikara, izay ahitana vato lehibe eny ambony, ary rano mikoriana. Etỳ ambany kosa dia toa miedrika renirano izay tsara loko. Manintona mpizahantany tokoa itony zavatra itony.

Eto amin'ilay arabe no ijanonan'ity fiara raitra ity, moloko mainty izy ary ny kodiarana kosa dia volondavenona. Ao an-damosiny moa dia ahitana trano lehibe miloko fotsy ary manoloana azy dia misy vy.

Trano fivarotana asa tanana iray no ahitana ireto zavatra maro isan-karazany ireto : tahaka ny pôketra, ny firavaka, ny fitoeran'entana, ny saronan-karona... Samy manana ny akora nanaovana azy avokoa moa izy ireo ary samy manana ny lokony : tahaka ny maitso, ny fotsy, ny mena, ny mavokely ary ny volontany.

Eo ambony kianja filalaovana fanatanjahantena iray no misy ireto mpilalao manao fanamiana miloko maitso ary fotsy ireto. Voadidina ahitra sy bozaka moa eo amin'izany kianja izany ary ery ambony kosa dia ahitana hazo maro isankarazany.

Arabe iray ao an-drenivohitra Antananarivo, ahitana trano fivarotana lehibe maro eny an-toerana ary fiandrasana fiara fitateram-bahoaka, betsaka tokoa ny olona mifamezivezy eo ary antsoina hoe Amboijatovo ity tanàna ity.

Trano boriky iray manana varavarana vita amin'ny hazo; manoloana azy kosa dia ahitana seza fotsy, seza sy latabatra miloko maitso, manodidina azy dia feno zava-maniry isankarazany ; kanto dia kanto tokoa ity trano ity.

Gazety iray izay jifaina amin'ny vidiny arivo ariary no mivoaka isan'andro, mampita amin'ireo malagasy ny vaovao ara-pôlitika, ara-piarahamonina ary ara-toe-karenan'i Madagasikara, ahitana dokam-barotra ihany koa moa ao aminy.

Ato amin'ity efitrano fianarana lehibe izay vita amin'ny biriky ity moa no misy ireto andian-jatovo maromaro. Ilay andriambavilanitra miakanjo mavo ambony ary manga ambany kosa dia miteny ary mitsangana izy. Samy manao aro vava orona avokoa ny olona rehetra.

Tokotany lehibe iray ahitana latabatra sy seza hazo, misy ankizy vitsy mipetraka moa eo aminy ; ao anatin'izany ity andriambavilanitra mianatra ity. Misy kosa ireto tovolahy ireto izay miondrika milalao.

Efitrano fianarana miloko fotsy no ahitana mpianatra maromaro mifantoka amin'ny fanazavan'ireo mpampianatra, ao amin'izy ireo ny manoratra, misy kosa anefa ny mitahan-takolaka, mampatsiahy ny endriky ny fianarana ao amin'ny Oniveriste an'Antananarivo izany.

Hazo iray sady lehibe ny lava no mipetraka ny anaty ala, voadidina zava-maintso izy ary manoloana azy kosa dia ahitana renirano ; karazan'izy ity moa ilay eto Madagasikara ihany no ahitana azy.

Solaitra iray izay miloko mainty, ny sisiny kosa dia maitso. Ahitana abidy sy isa amin'ny teny frantsay moa izany, ao an-damosiny dia latabatra feno fitaovam-pianarana maro isan-karazany.

Trano lehibe iray miloko volomboasary no mitafo tanimanga. Any anaty ala no misy azy ary voadidina zava-maitso maro isan-karazany izy, feno ahitra manoloana azy, ary eo an-damosiny kosa ahitana voanio maniry.

Ampahan-gazety iray izay ahitana fanadihadihana mikasika ilay fikambanana eto Madagasikara antsoina hoe '' Ivo ny kolontsaina malagasy''. Ahitana tahirin-tsary moa eto amin'izy ity ary lehilahy maromaro mivory no eo amin'ny tany.

Trano nentim-paharazana maromaro izay mitovy firafitra no vita amin'ny rotsy peta ary mitafo bozaka. Manodidina azy dia feno ahitra, saika tahaka izao avokoa ny ankamaroan'ny trano any ambanivohitr'i Madagasikara.

Trano fivarotana boky sy fitaovam-mpianarana iray no miloko fotsy. Ahitana mpividy maro moa izany ary isan'izany ireto mirahalahy ireto, ity renim-pianakaviana iray izay mitrotro ny zanany ity ary ity raim-pianakaviana iray ity.

Ramatoa iray izay manao akanjo lava hatreny amin'ny kitrokeliny. Miloko fotsy moa ny ambony ary voaravaka amin'ny voninkazo mena, ny ambany kosa dia voaravaka amin'ireto sarisary maromaro samihafa ireto. Aoriana dia ahitana seza miloko manga.

Atao anatin'ity borety iray izay napetraka eto amin'ity tokotany feno bozaka ity noa ahitana ireto zavatra manaraka ireto : angady, siny ary antsimbilona. Mipetraka milamina avokoa moa izy ireo ary ilay angady kosa dia mitsangana.

Tovolahy iray no milatro, mampiranty ny ankanjo eny an-kodiny izay miloko fotsy ary ny sisin'izany kosa dia manga. Mainty fihodirana izy itỳ ary manao kiraro miloko volontany. Ao an-damosiny kosa dia ahitana mpijery vitsivitsy.

Trano fampirantiana zava-kanto ny misy ity andriambavilanitra, mipetraka amin'ny latabatra misarona mainty ity ,hazo kosa moa ny sezany miakanjo fotsy izy ary manga kosa ny ambany mifatotra ny volony ary mijery ny manodidina azy izy.

Andriambavilanitra iray no mipetraka ato anatin'ity trano moloko mavokely ity. Mampiranty ny volony izy izay miorongorona tanteraka ary moloko mainty izany. Miakanjo manga izy ary mitsiky

Reny rano lehibe iray izay miloko maitso manopy mavo kosa ny zorony. Enỳ ambonin'izany anefa dia feno hazo sy zava-maitso isan-karazany ary mbola misy zavamaniry ihany koa ao anatiny ilay rano.

Arabe iray eto Antananarivo no ahitana olona maro mifamezivezy, eo amin'izany kosa anefa ity renim-pianakaviana ity, mijoro manoloana satroka iray izy ary mangataka amin'ireo mpandalo.

Eto amin'ity arabe lehibe iray ity no misy ireto olona maro ireto, izay miandry ilay fitaovam-pitaterambahoaka miloko mavo sy fotsy. Ao ny vehivavy, ao kosa nefa ny lehilahy. Ny sasany amin'izany dia ankizy ary ny sasany dia tanora.

Andriambavilanitra iray no miezaka mampiranty ny akanjo eny an-kodiny eny amin'ny arabe. Miloko mavo izany ary ahitana sarim-boninkazo manga. Avo ny kirarony ary hita eny amin'ny endriny ny fitsikiana sy ny hafaliana.

Talantalana iray izay ahitana asa tanana maro isan-karazany vita amin'ny rofia, hazo ary ny vatosoa. Samy manana ny endriny avy moa izy ireo ary ao anatiny izany ny tarondro, ny sokatra, ny sarintanin'i Madagasikara, valiha, saronankarona.

Trano nentim-paharazana vita amin'ny tovopeta, mitafo bozaka sy tanimanga maromaro. Tanimena midorehitra ny tokontaniny ary ahitana varavarana atao amin'ny hazo tsotra sy olona vitsy mijoro eo aminy. Saika tahaka izao daholo ny ambanivohitra eto Antananarivo.

Mipetraka manodidina ity latabatra mIloko fotsy ity ireto olona ireto. Miloko mena moa ny sezan'ny sasany ary manga kosa ny an'ny sasany. Ao amin'izy ireo ny teratany malagasy, misy tokana vahiny ihany koa anefa.

Akanjo iray no anaovan'ity andriambavilantra iray ity, miloko mavo moa izany ary voaravaka amin'ny tsipika fotsy, volomparasy ary volontany. Saika tahaka izao avokoa ny akanjo afrikanina rehetra.

Efitrano fianarana iray miloko mavo, varavarana maitso ary mitafo fotsy ; manao fanamiana mitovy avokoa ny ankizy rehetra izay: lobaka fotsy ; maro izy ireo ary samy somokotran'ny fianarana avokoa.

Tokontany lehibe raitra iray no karakaraina hanaovana lanonana : ahitana seza misarona lamba fotsy, ny latabatra kosa dia mirakitra lamba volomboasary, voaravaka amin'ny voninkazo eo ampovoan'izy ireo ary voasarona elo.

Eto an-tokotany ankalamanjana mipetraka ambony lambanana no misy ity mpivarotra legioma maro isan-karazany ity, ao anatin'izany ny voatabia, ny karoty ary ny sakay. Saika tahaka izao avokoa moa ny mpivarotra rehetra eto Antananarivo ankehitriny.

Trano lehibe iray miloko volombasary ary mitafo volontany; fitaratra ny varavarakeliny ary mbola andalam-pandokoana izany ity lehilahy lehibe iray ity izay mitafy akanjo mainty, hita fa dia somokotra tokoa izy.

Boky amin'ny teny anglisy iray no ahitana ity lehilahy mihazakazaka ity, eo amin'ny foniny miloko manga izany ary voaravaka ireto hazo lehibe sy angidimby ireto, misoratra fotsy sy mainty izy.

Trano fisotroana iray izay miloko fotsy, fitaratra avokoa ny varavarana rehetra ravahan'ireto rofia ireto izy ity ary ahitana seza sy latabatra, ao an-damosiny izany kosa dia ahitana toaka maro isan-karazany.